isikhathi sokudlala siqakathekile kakhulu ebantwaneni bonke abasesikolo ngemva kwezifundo bayaphuma phandle babe lethuba lokudlala lokhu kuzakwenza loba lwana osalela muva ezifundweni azizwe ekhululekile kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana badlale lokhu kuzakwenza inqondo zabo zihlangane njalo bazi ukuhlala kanye ndawonye

Izikolo zinika abantwana imfundo ngendlela ezehlukeneyo bayafunda abantwana nxa bephakathi kwezindlu zabo zokufundela. Babuye bafunde nxa bephandle ngesikhathi sokuphumula abantwana bathola ithuba lokudlala ndawonye bedlala befunda bencedana besazana njalo bethwalelana imithwalo.

Indawo efundela abantwana kumele kube yindawo eyakhiwe kahle njalo eqinileyo. Leyo ndawo kumele yaakhiwe ngendlela yokuthi akula masela angangena njalo izulu liyanaa kumbe kulomoya abantwana bakhanye bevikelekile, lokhu kuyanceda.

Kuqakatheke kakhulu ukuba lezambatho ezikuvikelayo nxa usemsebenzi eminye imisebenzi iyingozi kakhulu ungawelwa yizitina kumbe yinsimbi kumbe njalo uhlatshwe uphakathi komsebenzi. Kuqakathekile ukuba lezembatho ezizakwenza uvikeleke njalo usebenze ukhululekile endaweni yonke.

ukufunda akudingeki ukuthi umuntu bae phakathi kwendlu yokufundela umntwana angafunda ekuyiphi indawo ikakhulu labo abasezifundweni zaphezulu abalenqondo yabo esihlangene bayafunda loba bephandle loba besezindlini zokufundela lokhu bayakwenza ngoba bekwazi ukuqakatheka kwemfundo njalo ukuqakatheka kokulalela

Izikolo ziqakathekile endaweni yonke jikelele esikolo abantwana bayahlangana abantwana abasuka endaweni ezehlukeneyo okuqgoka kwabo kweza bonke babe muli yinye kungekho okhangelela umunye phansi ukuceca kwabo bonke kwenza babe muli yinye ababalisi babo baba ngabazali abazali bengekho

Izikolo zemfundo ephakemeyo zakhiwe ngendlela emangalisayo. Izindlu zokuhlala kanye lezokufundela zinhle kakhulu njalo zigcinakele, lokhu kusenziwa yikuthi kufunda abantu abadala asebekwazi ukuthi badingani empilweni. Lo lalo uzimisele ukuhamba ngendlela ofisa ukuhamba ngayo ukuze aphumelele empilweni yakhe.

Kulendawo ezinhle okumangalisayo, ezalungiswayo. Eziilungiselwa ukuthi umuntu angathathe ithuba ithuba azephumula khona. Umuntu uyahlala. nje .ukhangela ubuhle bemvelo, ukhangela izihlahla, ukhangela izinto ezehlukeneyo . Kwenza inhliziyo yakho ihlale kahle, lengqondo yakho ihlale kahle.